Abantu bariko barakina umupira w’amaboko bose bambaye amakabutura n’imipira, harimwo uwambaye umupira usa n’icatsi kibisi harimwo nabambaye izitukura, ku mpande hari abarorerezi, impera z’ikibuga hari ivyatsi.

Icumba kinoye nisima numusenyi kigabuyemwo ubwiherero butatu bwabagabo bugabuwe nuduhome tubiri twubatse namatafari numusenyi tudashika hejuru.

Ubwiherero bucafuye bushaje busize irangi ry'umuhondo, bwugagazwa umuryango w'icuma usize irangi ry'ubururu ,hanze hasize irangi ryera.

Ubuzu bwasugume bwononekaye harimwo ubwabagore nubwabagabo imiryango yabwo irugaye iruhande haratobaguritse mumbavu hasize irangi ryirabura amasubiza hasi hejuru hari iryumuhondo

Hagati y'impome z'ibiri zubatse n'amatafari ,ziteye igipande zisize irangi ry'umuhondo ,hagati yaryo hasize isima, hirya hari umuryango usohoka w'icuma ,ufise ibiyo hejuru .

Icumba cubatse n' amatafari giteye n'igipande, kirimw' ubwumba butobuto bugabuye n' imiryango y' imbaho, inkingi zabwo zisiz'irangi ryera n'irindi risa n' ubururu.

Amashure yubatse n'amatafari akatiye hagati na hagati n'isima n'umusenyi. Afise ingazi zubatse n'amabuye, n'isima n'umusenyi ziduga zija mw'ishure.

Mu kibuga c'umupira w'amaboko abakinyi bambaye impuzu zisa zikarashishi abariko bararorera bambaye iz’ubururi zidasa ni z'abakinyi bafise umupira umwe utukura.

Icumba c'ubwiherero bw'abana b'abahungu kitagirirwa isuku cubatse n'isima n'amatafari n'umusenyi, kigabuwe mu bwiherero butobuto n'impome ngufi ngufi zidashika zubatse mu matafari n'isima n'umusenyi zitatu.

Icumba c'urukarabiro gisizwe irangi ryera, gifise umuryango w'icuma uriko ibiyo, isize irangi ry'ubururu, urukarabiro rufise ibibanza bine rurimwo irangi ry'umuhondo n'irangi ryera.

Uruhande rw'imbere rw'inzu yubatse mu matafare ahiye akaziye n'i sima n'umusenyi, ifise umuryango wera ufise ibiyo bimenetse hejuru y'umuryango handitse ubwiherero bw'abakobwa.

Imbere y'inyubako y'ishuri igeretse kabiri. ifise inkingi zisize irangi ryera, ifise imiryango y'ivyuma isize irangi risa n'ubururu, n'amadirisha, bari abantu bambaye impuzu zitandukanye, batonze k'umurongo.

Inzu ifise ugwinjiriro rutagira umuryango, yubakishije amatafari ahiye akaziye n'isima n'umusenyi. Isakaro ryayo rifashwe n'ivyuma. Irafise ubwugamo imbere ,rushigikiwe n'icuma gisize irangi risa n'ubururu.

Mu cumba c'urukarabiro rwubatse mu matafari, hateye igipande c'isima n'umusenyi. Hasize irangi ryera. urukarabiro rurera kandi rukoze mw'ibumba ni rumwe.

Mukibuga c'umupira w'amaboko, hari abantu bambaye impuzu zifise amabara atandukanye, bari imbere y'ishuri, ryubatse mumatafari akaziye n'isima n'umusenyi. Afise ikingi zisize irangi ryera.

Mu kibuga co mu rukino rw'umupira w'amaboko harimwo abana bambaye impuzu z'ikarashishi, bafise umupira wo gukina umwe. Ico kibuga kizitiwe n'uruzitiro rw'ivyuma rusize irangi risa n'ubururu.

Ku kibuga c'umupira, har’abanyeshure bambaye umwambaro w'ikarashishi, ifise amabara atandukanye. Harih'abambaye amabutura n'abambaye ama pantaro. Imbere yabo har'umwigisha arikw' arabaha amategeko baja kugenderako mu rukino.

Mukibuga c' umupira w' amaboko, abana bambay' ibirato n' impuzu vyikarashishi, bariko barakina. Hirya harih, abandi bana bariko bararorera, hafi yabo har' ibiti vyinshi.

Ikibuga c'umupira w'amaboko haruguru yaco hari imiduga ihagaze i ruhande y'igiti hariho abanyeshuri bambaye umwambaro w'ishuri mu mbavu hariho inzu ihubatse igeretse rimwe yubatse n'amatafari ahiye irakaziye n'isima n'umusenyi isakaje n'amabati afise ibara ry'ubururu.

Mu kibuga cubatse n' amabuye n' umusenyi n' isima, hariho imigwi ibiri iriko irakina urukino umwugwi wese wambaye impuzu zisa inyuma ku mugongo handitse ibiharuro.

Ubwihe rero ubushaje bufise amazi azanana mu miringoti hisa n'icatsi kibisi ntibwogeje indani harirabura, impome zisize irangi risa n'umuhondo.

Mu kibuga hashinze ivyuma bibiri bifatanywa n'ikibigeretseko bisize irangi ritukura n'iryera hirya yaho hari ishuri risakaje amabati ryubatswe n'amatafari ahiye rifise imiryango ifatanywe n amadirisha y'ivyuma.

Abantu benshi bari hamwe bariko barorera urukino harimwo abicaye n'abahagaze harimwo abambaye inkofero hariho n'abatazambaye harimwo abakobwa n'abahungu hariho abambaye impuzu z'ikarashishi n'abandi bambaye ibisanzwe.

Ikibuga cumupira gikozwe nisima namabuye hariho umwana wumukobwa afs agasaho yambaye kurutugu hari nabana babiri umwe yicaye bambaye umwambaro wishure

Icumba c'ubwiherero bwononekaye. Bwari busize irangi risa n'umuhondo. Bwaratobaguritse, bufise umuryango w'icuma, usize irangi ry'ubururu.

Mu cumba c'ubwiherero cubatse n'amatafari ateye igipande c'isima asize irangi ry'umuhondo. Hariyo ubwiherero bukoreshwa amazi. Hasi harasize, hafise idirisha ry'ivyuma rifise ibiyo.

Icumba c'urukarabiro cubatse n'amatafari giteye igipande n'isima gisize irangi ry'umuhondo harimwo urukarabiro rutagiriwe isuku hasi ntihakubuwe hasize isima hose.

Amashuri yubatse mu matafari ateye n'igipande asakaje amabati afise imiryango y'icuma n'amadirisha imbere yaho hari ivyuma bibiri bishinze bifatanijwe n'igikitse hejuru bisize iranga iritukura n'iryera.

Ikibuga giteyemwo ivyatsi kirimwo abana bambaye impuzu z'ikarashishi bariko bakina umupira w'amaguru harimwo umugabo yambaye ipantaro yera hirya hari ibiti ibiri musi y'ibarabara na kimwe kiri haruguru y'ibarabara.

Icumba c'ubwiherero bw'abahungu cubatswe mu matafari ahiye n'isima n'umusenyi giteye igipande. Kigabuwe mu bwiherero buto buto bugabuwe n'uduhome duto duto tutaduze cane, twubatswe mu matafari n'umusenyi n'isima dutandatu.

Inyuma y'inyubako y'amashuri yubatse n'amatafari ahiye, akaziye ,n'isima n'umusenyi ,afise inkingi zisize irangi ryera ,asakaje amabati asanzwe, hari ikibuga c'umupira w'amaboko.

Akayira kaja mu vyumba bibiri kagabuwe n'impome zibiri zibangabanganwa n'urukarabiro ruri hirya hejuru y'uwo rukarabiro hari idirisha rikozwe n'ivyuma n'ibiyo. Izo mpome zisize irangi ry'umuhondo hasi hasize isima.

Abana bariko barakinira mukibuga hariho abambaye umwambaro usa nubururu nabandi bambaye uwumuhondo harimwo umuntu akuze yambaye ipantalo yirabura nagapira kera hepfo yikibuga hariyo urugo rwamabuye nivyuma hepfo yurugo hari nibiti

Ubwiherero bwubatse n'amatafari ahiye akaziye n'isima n'umusenyi .Bufise inkingi zisize irangi ryera inkingi yo hepfo iriko ishusho y'umuhungu inkingi iyo haruguru iri ko ishusho y'umukobwa.

Utwumba dutatu twubatswe n'amatafari akaziyo n'isima n'umusenyi isakazo ryatwo rifashwe n'imbaho imiryango n'iy'imbaho ifashwe n'ivyuma hasi haranoye n'isima.

Icumba c' ubwiherero bushaje bw' abagore n'abagabo , imbere haratonaguritse .Bwari busize irangi risa n' umuhongo ,inkingi zirimwo irangi ry' ubururi, imiryango iracafyeko uw' abagabo n' uwabagore .

Uruhome rwishure rwubatswe namatafari ya kijambere akaziye n'isima n'umusenyi hasi hasize irangi ryirabura umuryango n'idirisha bikozwe mu vyuma n'ibiyo.

Mucumba c'ububiko bw'ubushakashatsi harimwo ububiko bugabuyemwo Kane, ububiko bubiri bwo hejuru birimwo ibikombe vyera bifise imirumyo isa n'ubururu, m'ububiko bwo hasi harimwo ibikombe n'amacupa bifise imirumyo itandukanye.

Icumba c'isomero kirimwo abanyeshure n'umwigisha wabo. Bari mucigwa kijanye ,n'umuyagankuba. Abana baricaye, abigisha barahagaze. Inyuma y'umwigisha harurubaho gwirabura bandikako.

Igikoni cubatse n'amatafari ahiye asize irangi ritukura. Harimwo akabati karimwo imiryango myinshi. Umuryango umwe w'akabati uruguruye uwundi wegetseko. Harimwo urukarabiro.

Mu cumba c'ubushakashatsi, cubatse mu matafari, isima n'umuseyi, giteye igipande, gisize irangi ry'umuhondo. Gifise amadirisha y'ivyuma afise ibirahuri. Hariyo abantu bariko barakora ubushakashatsi bambaye impuzu zera. Iruhande yabo, hariho abandi bambaye impuzu z'ubururu bariko barabaraba.

Mw'ishuri rifise idirisha rikozwe mu vyuma rifise ikibaho cirabura ku ruhome rw'imbere abanyeshuri bicaye ku ntebe bariko barakurikira umwigisha, ariko yandika icigwa ku kibaho.

Uruhome rwisomero rwubatswe namatafari yakijambere nisima numusenyi hariko umuryango wugaye ufatanye nidirisha idirisha rikozwe muvyuma umuryango nawe ukozwe mwibati nivyuma

Mu chumba c'ubushakashatsi c'ubatswe n'amatafari ya kijambere, gifise inkingi zisize irangi ry'era n'amadirisha y'icuma asize irangi ry'ubururu. Hariyo imeza zibiri zikikuje zubatswe na matafari ariko n'urukarabiro.

Icumba c’ubushakashatsi cubakishije amatafari ya kijambere, akaziye n’isima n’umusenyi. Harimwo igishusho bigirako n’akabido kera gafundikije umurumyo ufise amabara y’ubururu.

Mu cumba c'ubushakashatsi cubatse n'amatafari akaziyanisima n'umusenyi harimwo intebe zitagira inyegamo hariyo imeza iriko ibikoresho yubatse n'amatafari amadirisha akoze mu vyuma, ariko ibi yo.

Mu cumba c'ubushakashatsi, hariyo umuhungu n'umukobwa. Inyuma yabo hariho ikibaho canditseko ivyigwa. Imbere yabo hariho imeza iriko ikikoresho, bifashisha mu murimo bariko barakora.

Uruhande rw' isomero rwubatswe n' amatafar' akaziye n' isima n' umusenyi rwugaye n' urugi rukoze mu vyuma n' ibati, n'idirisha rikoze mu vyuma, hasi hasiz' irangi ryirabura.

Icumba c'ububiko bw'ibitabo cubatse n'amatafari ahiye, akaziye n'isima nubumenyi. Hariyo ububati bufise ububiko bwinshi. Ibitabo bimwe bibitse bishinze ibindibbirakitse. Hariyo n'ikaziye y'amacupa. Hariyo n'igisasigwa kiri hejuru.

Mucumba c' ububiko bw' ibitabo hariyo akabati gafise ububiko bwinshi kariko ibitabo vyinshi bigerekeranijeko hariyo imeza nini zibiri zifatanye hariho n' iyindi iri musi y' idirisha ifise idirisha ry' ivyuma rifise ibiyo.

Mububiko bw' ibitabo bwubatswe n' amatafari ahiye akaziye n' isima n' umusenyi hariyo ububati bwagenewe gushingura ibitabo burimwo ibitabo bimwe bishinze hejuru ibindi bikitse yavyo hageretse imatera.

Mu cumba cububiko cubatswe n'amatafari ahiye akaziye n'isima numusenyi, hariko igikaratasi kiriko ishushanya ry'umubumbe w'isi n'ibiyaga vy'amazi. Imbere yayo hariho imeza iriko udupapuro dupanzeko.

Uruhome rw'icumba rwubatswe n'amatafari, hariyo akabati k'ububiko bw'ibitabo. Ibitabo bimwe birashinze ibindi birakitse. Ibitabo bifise amabara atandukanye.

Mucumba cubatse n'amatafari ahiye n'umusenyi, hariyo ububati bupanzeko ibitabo hariyo n'imeza ishasheko ibigitambara gifise ibara risa numuhondo, hariyo nicuma kizana umuyaga.

Mu cumba c'ubushinguro bw'ibitabo cubatse n'amatafari ahiye, riteye igipande gisize n'irangi ryera. Hariyo ububati bw'ivyuma busize irangi ry'ubururu n'imeza n'intebe.

Mucumba c’ububiko bw’ibitabo bwubatse n’amatafari akaziye n’isima n’umusenyi hagati na hagati. Hariyo ububati bwagenewe gupangako ibitabo, hariyo n’indobo zibiri zitukura, ibitabo harih’ibipanze bishinze n’ibindi bipanze bikitse.

Mu cumba c'ububiko bw'ibitabo cubatse n'amatafarahiye n'umusenyi n'isima, hariyo ububati bubiri bwo gushingura ko ibitabo, hariko ibitabo bitandukanye bifise n'amabara adasa, hari i ruhande icuma kizan'umwe yaga, imbere hari imeza ishasheko igitambara gisa n'umuhondo.

Mu cumba c'ubushinguro bw'ibitabo cubatse n'amatafari akaziye n'isima n'umusenyi. Ububati bwubatswe mu vyuma hariyo n'icuma kiza n'umuyaga hariy ibitabo bigizwe n'amabara menshi.

Uruhome rw'isomero rwubatswe mu matafari akaziye mw'isima n'umusenyi, hari umusumari umanitseko ibikaratasi biriko amashusho mfashanyigisho, abanyeshure bakoresha bariko bariga.

Hino y'amashure mw' ibarabara ryinjira, hateye uduti ku murongo ,hirya hari amashuri yubatse mu matafari ahiye afise inkingi zisize irangi ryera .Asakaje amabati asanzwe .

Mu ruhande rwo hepfo y'ikibuga hariho utwatsi tumeze imbere y'inyubakwa isizi iranga iryera imiryango yayo iruguruye isakaje amabati atukura, umuryango wo hirya usa n'ubururu.

Ku ruhome rw'ishuri rusize irangi risa n'umuhondo hahometseko ibipapuro bibiri biriko ibicapo mfasha nyigisho hariko indobo hariko ikoti hariko ikanzu hariko ipantaro n'ibindi.

Intebe z'ishuri bazisohoye ,bazitondeka k'umurongo hanze, iruhande yazo harih'abantu bahahagaze, musi yazo har'ibiti bitonze umuronngo, n'imodoka zitatu zihagaze mukibuga.

Ingazi zifise ibikingizo vy'ivyuma bisize irangi ritukura. Izo ngazi zikinjira munzu yubatswe mu matafari, ifise imiryango itukura n'amadirisha y'ivyuma.

Ishuri rigeretse rimwe ryubakishije amatafari akaziye n' isima n' umusenyi ifise inkingi zera ifise umwugamo imbere imiryango n' amadirisha akozwe mu vyuma asize irangi ritukura.

Mu rushinguro rw'ibitabo hariho imeza n'intebe n'ububati bufise ububiko bwinshi, ku mpome hasize irangi ry'umuhondo hamanitse n'amashusho, intebe zikoze mu vyuma no mu mbaho.

Iruhande y'ishuri hari ikiga aga camaze ishuri rizungurutswe n'urugo rw'ivyuma rizungurutswe n'akayungiro ishuri rifise inkingi zisize iranga iryera rifise amadirisha y'ivyuma, ariko ib iyo.

Imeza iriko ibipande binini binini na bito bito, vyanditseko ibiharuro, kuva kuri kimwe gushika kuri mirongitanu. Imeza isize irangi ritukura.

Mw'isomero kuruhande rumwe ,har'urubaho rw'irabura gw'umwigisha. Hari umunyeshure ahagaze arikw' atanga umwimenyerezo w'ibiharuro wo guteranya. Ijambo ry'umutwe riciye musi akarongo.

Inzu ifise imiryango itatu itugaye n'umwe mutoyi w'ubururu , isakaje amabati atukura, isize irangi ryera, inyuma yayo hari iyindi nzu ndende kuri yo isakaje amabati asize irangi ry'ubururu.

Mu kibuga c'umupira w'amaboko gisize isima hari abantu bambaye impuzu zisa, musi y'ikibuga hari igiti hepfo yaco hari amashuri atonze umurongo yubatse n'amatafari asakaje n'amabati asanzwe.

Mukibuga c'ishuri hari ibiti bisagaraye kimwe gifise imizi myinshi, n'umuntu yambaye ikoti y'amabara asa n'ubururu. Hirya hari amashuri, hari inzira yubakiye n'ivyuma bisize irangi risa n'ubururu. Amashuri afise imiryango yera.

K'uruhome rw'imbere rw'isomero ryubatse n'amatafari ahiye akaziye n'isima n'umusenyi, hari urubaho rusize irangi ry'irabura, hariho ivyigwa vyanditseko, amajambo y'umutwe yose uko ari atatu aciye musi akarongo.

Urwinjiriro rwuguruye, kumpombe hasiz' amabara yera nay' ubururu , haruguru hasiz' amabar' atukura na yera, inyuma harih' igiti, inz' iriharuguru yay' ifis' idirisha rikozwe n' ivyuma.

Kuruhome rwisonero ryubatswe namatafari ahiye akaziye nisima numusenyi hahometseko urupapuro rusa numuhondo rwanditseko nikaramu yirabura ibiharuro kuva kuri kimwe gushika kuri mirongo ibiri vyanditse no mundome

Haruguru y' ishure ryubatse n' amatafari ahiye rikaziye n' isima n' umusenyi hari ivyatsi haruguru yavyo hari ibiti biteye kumurongo hari icuma gishinze haruguru n' abana bambaye umwambaro w' ishure bamwe abandi bambaye izisanzwe.

Haruguru y'ikibuga hari ishuri rirerire cane ryubakishije amatafari ahiye rikaziye n'isima n'umusenyi rifise imiryango y'icuma n'amadirisha hariho amadirisha afatanye n'imiryango bisize irangi ry'ubururu.

Icumba kirimwo imeza zine zitatu ndende ziriko ibitambara bitatu bidasa amabara kimwe kiratukura ikindigisa numuhondo ikindi gisa nubururu hamwo intebe zinyegamwo hakabamwo nububati

Akazi ka sugumwe kubakishije amatafari ahiye akaziye hagati na hagati n'i sima n'umusenyi hasi karanoye umuryango wako usize irangi risa n’urwatsi rutoto.

Mucumba harimwo ububati burimwo ibikinisho vy' abana hari izabenshi z' inyegamo harimwo imeza zibiri amadirisha ni ay' ibiyo kandi ariko amarido.

Mw'isomero risize irangi ry'umuhondo n'iritukura kumpome ririmwo intebe ziri k'umurongo zikoze mu vyuma nomu mbaho, kuruhome gw'imbere hariko ikibaho gisize irangi ry'irabura bandikako n'ingwa.

Icumba c’isomero cubatse n’amatafari akaziye hagati na hagati y’isima n’umusenyi, kuruhome hamanitse igipapuro gishushanijeko amarangi y’ubwoko bwinshi, harimwo intebe zikozwe mumbaho, hariyo akabati karimwo isandugu isa n’ubururu.

Imbere y'amashuri yubatswe n'amatafarahiye akaziye n'isimayan'umusenyi hagati afise amadirisha y'ivyuma asize irangi ry'icatsi kibisi afise ubwugamo bushigikiwe n'inkingi zubatse mu vyuma n'isiba maniumusenyi bifatanijwe hagati yavyo n'ivyuma bisize irangi ritukura.

Mu cumba c'isomero cubatse n'amatafari ahiye, ateye n'igipande, harimwo intebe zipanze z'abanyeshure. Kuruhome rw'imbere hariko ikibaho gisize irangi ryirabura. Mu mbavu hariho ibikaratasi bimanitse vyanditseko amatangazo.

Musi y'ikibuga giteyemwo ubwatsi hari amashuri atatu abangabangana yubatse mu matafari ahiye akazije n'isima no musenyi rimwe risakaje amabati atukura ayandi asaka kaje amabati asanzwe.

Mukibuga abana bariko barakina bambaye umwambaro wishure hirya hari idarapo yuburundi hariho ibiti biri ngaho kurayo mashure amashure yubatswe namatafari ahiye akaziye nisima numusenyi asakaje amabati asanzwe

Mw'isomero hariyo intebe z'abana zicarako batatu batatu, hariyo umwana yicaye ku ntebe ya gatanu inyuma araba imbere kw'idirisha, amadirisha n'ayivyuma ni biyo.

Mw'isomero hari yo intebe z'abanyeshuri zicara ko batatu batatu ikibaho gisize irangi ryirabura umwana yicaye n'uwundi mwana afise ishakoshi ku rutugu irimwo ibikoresho vyiwe n'abandi babiri bahagaze.

Icumba c'ishure cubatse n'amatafari ahiye kirakaziye n'isima n'umusenyi, gifise umuryango w'icuma utukura, kuri uwo muryango hariho urupapuro rwanditseko rw'amatangazo.

Mu ruhome rwubatse mu matafarahiye rukaziye n'isima n'umusenyi, hagati na hagati hashushanije ikibaho co kwandikako twisize irangi ryirabura.

Urwinjiriro rw'inyubakwa umuryango wuguruye. Usize irangi risa n'umuhondo. Inyubakwa yubatse mu matafari ahiye, akaziye n'isima n'umusenyi. Hanze hari akameza, hirya hari uwundi muryango usohokera inyuma.

Mu mpande zose z' ikibuga kiri imbere ' amashure hahagaze imiduga y'ubwoko bwinshi isize n' amarangi atandukanye hagati na hagati mu kibuga hari abantu bahahagaze abagore n' abagabo bambaye impuzu z' amarangi atandukanye.

Ishuri rirerire riri imbere y'ikibuga kidaharuye ivyatsi neza rifise imiryango n'amadirisha risize iranga iryera amabati asakaye asa n'icatsi kibise.

Ishure ryubatse mu matafari ahiye, riteye igipande risize irangi ryera, rifise ubwugamo imbere buseguwe n'inkingi zubatse mu matafari zisize irangi ryera, iruhande hari intebe iriko urukarabiro.

Ishure rigeretse rimwe, ryubatse n'amatafari n'isima n'umusenyi, rifise amadirisha n'imiryango y'ivyuma bisize irangi ritukura, ku ngazi hari ivyuma bisize irangi ritukura.

Imbere y'amashuri yubatse n'amatafari afise ubwugamo imbere, bushigikiwe n'ivyuma bisize irangi ry'ubururu, hari ikibuga kirimwo igiti kimanitseko inkengeri. Harimwo n'umuserege wubakiye utwara amazi y'imvura.

Inyubako iri mu matafari ahiye ikaziya n'isima n'umusenyi, ifise umuryango wera w'icuma, risakaye n'amabati asanzwe, iriko ivamwo umwotsi hejuru.

Ikibuga cumupira hepfo yaho hara amazuu harimwo n'inzu yiguruye n' idarapo rimanitse hirya hari ibiti haruguru yaho hariho ivyatsi bidaciye.

Imbere y'amashure yubatse n'amatafari ahiye akaziye n'isima n'umusenyi, afise amadirisha asize irangi ryera. Hari ubwugamo bufise ingazi abanyeshure bacamwo bushigikiwe n'ivyuma bisize irangi risa n'ubururu.

Inyuma y'ishuri ry'ubatse n'amatafari ahiye akaziye n'isima n'umusenyi, rifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo. Hari umucafu w'ibikaratasi n'ibibabi vy'ibiti. Hari umuserege wubakiye ucamwo amazi y'imvura, hari n'ibiti bihagaze inyuma.

Mw'isomero ryubakishije amatafari akaziye hagati na hagati n'isima n'umusenyi. Harimwo intebe z'imbaho n'akabati gafise ububiko butatu. Muri ako kabati hariyo amasandugu afise ibara ry'ubururu.

Mw'isomero ryubatswe n'ama tafarahiye akaziye n'isima n'umusenyi ku ruhome rw'imbere, ariko urubaho rwandikwako namwigisha rwirabura ruriko ibibazo abanyeshuri bakora ikibazo ca mbere akaba arinsomerwa.

Mw' isomero ryubatse n' amatafari n' isima n' umusenyi, harimw' urubaho rusiz' irangi ryirabura, hariy' umwana w' umunyeshure yambay' ishati ryera, arik' arandik' ibiharuro.

Icumba kirimwo imeza zitatu zisa, intebe zikozwe mu vyuma no mu mbaho. Ivyuma bimwe bisizwe irangi ritukura ibindi irangi risa n'ubururu, ibindi iry'umuhondo. Izo meza ziriko ibikoresho bitandukanye.

Ishuri ryubatse n'amatafari akaziya n'isima n'umusenyi, rifise ubwugamo bushigikiwe n'inkingi zubatse mu matafari, imbere yaho hari umuserege wubakiye utwara amazi y'imvura, mu kibuga hari giti gishinze kiriko idarapo ry'uburundi, hirya hari ishuri rifise inkingi risize irangi ryera.

Mw'isomero ryubatse n'amatafari, riteye n'igipande c'isima n'umusenyi, kuruhande rw'imbere hasize irangi ry'umuhondo, hasi hagasiga iritukura. Hagati na hagati hasize irangi ryirabura ryerekana urugabano gw'ikibaho umwigisha yandikako. Intebe zipanze kumurongo, zikoze muvyuma no mumbaho. Ivyuma bifise irangi ry'ubururu.

Uruhome rufise umushinge w'amabuye ukaziye n'isima n'umusenyi. Hejuru hateye igipande hasize irangi ryera. Hashushanijeko abantu batatu bariko bakina umupira w'amaguru.

Icumba gisize irang’iryera, imeza zitatu zisa intebe zikoze mu vyuma no mu mbaho zifise amabara atandukanye, ay’ubururu n'ayatukura n'ay’umuhondo.

Munsi y' ikibuga har 'ishuri risiz' irangi ryera rifis' imiryang' itatu yuguruye, n umuryango w'ubururu wugaye, risakaj' amabat 'atukura, hirya yaryo har' inzu yindi ndende isakaj' amabati y' ubururu.

Mu cumba c'isomero cubatse n'amatafari akaziye n'isima n'umusenyi harimwo intebe zikoze mu mbaho iryo shuri rifise idirisha ry'icuma ririko ibiyo hasi Hari isima.

Icumba c'isomero cubatse mu matafari ya kija mbere akaziye n'isima n'umusenyi gifise idirisha rikoze mu vyuma n'ibiyo intebe zirindani zikoze mu vyuma n'imbaho ku ruhome rw'imbere hariko ikibaho cirabura canditseko.

Inyuma y’urugo rw’ishure rwubatse namatafari ahiye rukaziye n’isima numusenyi hagati na hagati rusize irangi ryera hari ibarabara abantu bacamwo harimwo abahungu n’abakobwa bambaye impuzu z’amabara atandukanye.

Imbere y'ishure ryubatswe n'amatafari ahiye, akaziye nisima n'umusenyi, rifise amadirisha n'imiryango akoze mu vyuma afise ibiyo. Harubwugamo bufise ingazi busakaye hejuru ni vyuma n'amabati.

Mu cumba c'isomero cubatse n'amatafari ahiye ateye igipande c'isima n'umusenyi uruhome rw'imbere ruriko urubaho rwirabura gipanzwemwo intebe z'imbaho ziri ku murongo .

Imbere y' inyubakwa yubatswe n' amatafari ahiye akaziye n' isima n' umusenyi hari ikirundo c' amatafari y' ibisigarira, iruhande yayo hari igiti gifise amababi atotahaye kigondamiye kuruhande gw' iyo nzu.

Uruhome rw'isomero rwubatse mu matafari akaziye n'isima n'umusenyi. Hariko idirisha rikozwe mu vyuma ririko ibiyo. Mu mbavu zaryo hasize irangi ryera.

Ishure ryubatse n'amatafari n' isima n' umusenyi , rifise inkingi zisize irangi ryera ,zifise ubwugamo bushigikiwe n' ivyuma bisizwe irangi ry' ubururi .Amabati azoze irangi ritukura .

Intebe zikozwe mu vyuma no mu mbaho ziri mw'ishure yubatswe n'amatafari ya kijambere. Ku ruhome hari ikibaho gisize irangi ry'irabura n'idirisha ry'ivyuma.

Uruhome rw'imbere mw'isomero, rusize irangi ry'umuhondo, hariko ikibaho gisize irangi ryirabura. Canditseko imyimenyerezo y'ibiharuro vyo guteranya, ijambo ry'umutwe riciyeko akarongo.

Icumba c'isomero giteye igipande indani amasubizo hasi gisizeirangi ritukura hejuru kigasigigera gifise amadirisha y'ivyuma harimwo intebe zipanze ku murongo zikoze mu vyuma n'imbaho ivyuma bikaabisize irangi ry'uburuwra ura.

Mubushinguro bw'ibitabo hariho imeza zitondetse ku murongo inyuma hariho akabati gafise ubushinguro bwinshi ibitabo bipanze ku meza n'ibindi bigapangwa muri ako kabati.

Mw'isomero ry'abana b'incuke rifise umuryango w'icuma uriko ibiyo, n'idirisha ry'icuma ririko ibiyo. Hariyo imeza zishasheko ibitambara vy'ubumwanya, hariyo n'intebe z'ukwicarako. Hariyo n'utubati turimwo ibikoresho vy'abana b'incuke.

Mw'isomero ryubatswe n'amatafari akaziye n'umusenyi hagati na hagati bafise umuryango n'amadirisha bikozwe muvyuma. Harimwo intebe z'abanyeshuri zikozwe mumbaho n'abana bambaye ugutandukanye bafise udusaho twabo turimwo udukoresho dufungiye kw'izosi.

Uruhome rw’ishuri ryubatse mumatafari ahiye, atey’igipande, rusize irangi ryera. Harikw’idirisha rikoze muvyuma risize irangi ry’umuhondo ririko ibiyo. Hariko ibipapuro bibiri bisa n’umuhondo biriko amatangazo.

Imbere y'amashure yubatse n' amatafar'ahiy' akaziye n isima n'umusenyi, asakaye n'amabat' asanzwe, har' abana bambaye umwambaro ubaranga bariko barataha bafis' amashakosh' arimw' ibikoresho bakoresha kwishuri.

Icumba c'uburiro kirimwo amasahani arimwo indya z'abanyeshure, harimwo ibiharage n'ubutsima bw'ibigori, harimwo ni base irimwo umufa w'ibiharage.

Iruhande y'igiti kirekire gifise imizi irandaraye, hari intebe yavunaguritse, hari ibikaratasi batayeho, hari ishure riri iruhande risize irangi ryera. Hari umuvo utwara amazi y'imvura.

Ku ruhome rw'isomero rusize irangi ry'umuhondo hari igipapuro cera gishushanijweko n'ikaramu yirabura amasaha atandatu yerekana ibihe bitandukanye.

Uruhome rw'isomero rusize irangi ry'umuhondo ruriko ikibaho cirabura co kwandikako c'umwigisha kiriko imyimenyerezo y'ibiharuro ryo guteranya ijambo ry'umutwe riciye musi akarongo hario iyo imyimenyerezi ikosoye n'iyindi dakosoye.

Intebe z'abanyeshure zikoze mu mbaho bazishize mukibuga. Iruhande yazo hariho abanyeshure bahahagaze. Musi yazo hariho ibiti bininibinini biteye ku murongo.

Abana bari kw'ishuri bambaye umwambaro bafise amasakoshi arimwo ibikoresho vyabo bariko bakinira iruhande yi darapo hari inyubako y'agahome kagufiya gasize amabara meshi.

Mu cumba c'isomero c'abana b'incuki harimwo imeza zitatu zingana zisize ibara ry'umuhondo n'intebe zazo harimwo n'imeza yo umwigisha ifise intebe n'ikibaho kiri ku ruhome gisize irangi ryirabura.

Mw'ibarabara har'abana bavuye kw'ishuri babiri bambaye umwambaro ubaranga. Bafise amashakoshi arimwo ibikoresho vyabo. Bari kumwe n'umuvyeyi. Imbere yabo harih'ibiti bihateye n'amazu asakaje amabati asanzwe.

Umuvyeyi yambaye ishati yera ahetse umwana muri eswime afise igitambara mumutwe. Ariko arasoma ivyanditse kukibaho kiri mucumba cubatse mumatafari ahiye.

Amashure ashaje yubatswe n'amatafari ahiye akaziye n'isima n'umusenyi, asakaje amabati asanzwe, akikujwe n'urugo rw'ivyuma ruriko akayungiro, afise umuryango ufise irangi ry'ubururu.

Ibombo ryubakishije isima n'umusenyi ryapfuye, riri imbere y'utuzu twa sugumwe twugarwa n'imiryango y'imbaho isize irangi ry'ubururu.

Uruhome rufise umushinge w'amabuye ukaziye n'isima n'umusenyi, uruhome gubakishije amatafari ruteye igipande rusize irangi ryera, rushushanijeko abantu batatu bariko bakina umupira w'amaguru ,musi yagwo hari ivyatsi vyinshi bidakase.

Ingazi z'ishure ziduga hejuru, hubakishije amabuye n'isima n'umusenyi. Zikingirije ivyuma gushika hejuru, bisize irangi ritukura.

Kukibuga c’ishure hari umupira w’umujishano ukoze mubumwanya uziganzigiye hamwe ugaca ujishwa n’imigozi. Uwo mupira nuwo gukina n’amaboko kandi n’amaguru barashobora kuwukina.

Mu kibuga hari imodoka yera ntoyi. Inyuma yayo, hari inzu igeretse kabiri yubatse n'amatafari ahiye akaziye n'isima n'umusenyi. Afise ubwugamo bubiri bushigikiwe n'ivyuma bisize irangi ry'ubururu.

Icumba c' isomero gisiz' irang' amaja hasi, hejuru har'irangi ryera, kirimw' intebe z 'abanyeshure batatubatatu zikozwe muvyuma no mumbaho. Ivyovyuma bisizw' irangi risa n'ubururu.

Imbere y'amashuri yubatse n'amatafari akubise igipande c'isima n'umusenyi afise imiryango y'ivyuma n'ir amadirisha, ariko ibiyo asize iranga iry'ubururu impome zisize iranga iry' umuhondo hejuru hasi irirera ubwougamo bushigikiwe n'ivyuma bisize iranga iry'ubururu.

Uruhome rw’inzu rwubatse n’amatafari ahiye, rukaziye n’isima, rurikw’igipapuro gihometseko, gishushanijeko Inzu, igiti, imeza, ikinga , igikombe n’imodoka.

Mu kibuga c'umupira w'amaboko hari umwana yambaye impuzu z'ishure haruguru y'ikibuga hari abagabo babiri bahagararanye umwe yambaye impuzu zirabura n'uwundi yambaye ishati yera hepfo y'ikibuga hari y'imodoka hirya y'ikibuga hari uruhome rwubatse n'amatafari inkingi zagwo zisize iranga ryera.

Murugo rw'ibiti har'amashuri yubatse n'amatafari, asakaye n'amabati ,amwe asa n'ubururu ayand'atukura. Imiryango yayo n'iyi vyuma isize irangi ry'umuhondo.

Inyuma y'ishuri ryubatse n'amatafari akaziye n'isima n'umusenyi, rifise amadirisha y'ivyuma, rimwe rirugaye ayandi madirisha menshi aruguruye. Hari ibikaratasi abanyeshuri bataye. Hari n'ibiti bimeze inyuma y'iryo shuri, hariho n'umuserege utwara amazi y'iyo mvura.

Ikibuga kirimberere yurugo rwinyubakwa gubatse mumatafari rukagasira nisima numusenyi iyonyubakwa irasize irangi ryera kunkingi ifise amadirisha asize ubururu risakaje amabati asanzwe hepfo yayo hari ibitoke niyindi nyubakwa isakaje amabati asize ubururu

Icumba cubatse mu matafari giteye igipande gifise amadirisha y'imbaho, ku ruhome hashushanijeho ikibaho gisize irang’iryirabura, gishushanijeko intebe indobo n'umupanga n'ibindi muri ico cumba harimwo intebe z'ikirongo zizicarwako n'abantu benshi.

Ishure ryubatse mumatafari ahiye, akaziye n'isima n'umusenyi , risakaje amabati atukura. rifise ubwugamo bufise inkingi zisize irangi risa n'ubururu.

Ikibuga c'abana bimenyereza bakinirako. Hariho udutebe tw'amabara menshi bakinirako uruvuma, hakaba n'igikoresho binyongako gisize amarangi menshi, harimwo ayatukura, ayasa n'ubururu n'ayasa n'umunwamazi.

Ishure rigeretse kabiri ryubatse namatafari ahiye ,akaziye Hagati na Hagati nisima numusenyi, afise amadirisha nimiryango yivyuma asize Irangi ryubururu, imbere yayo hari ubwugamo bufise inkingi zubakiye nivyuma nisima numusenyi.

Mu kibuga imbere y'amashuri hari abana bambaye umwambaro w'ishuri bafise amashakoshi arimwo ibikoresho vyabo, hirya hari amashuri yubatse n'amatafari asakaje amabati atukura.

Imbere y'amashure yubatse n'amatafari ateye igipande, afise imiryango y'icuma asize irangi ry'ubururu, hariho ubwugamo bushigikiwe n'ivyuma bisize ibara ry'ubururu, amashure asize irangi ryera gushika ku madirisha ,gushika hejuru hasize ryumuhondo.

Ishuri ryubatse n'amatafari rifise ibiyo vy'amadirisha rifise n'imiryango y'icuma rifise ubwugamo imbere bushigikiwe n'inkingi zubatswe n'amatafari i ruhande y'ishuri hari intebe iriko indobo y'urukarabiro.

Mwibarabara hari abana bavuye kw'ishuri bambaye imyambaro ibaranga bafatanye ku bitugu bafise amashakoshi mu mugongo arimwo ibikoresho vy'ishuri.

Icumba c'isomero cubatse muma tafari ateye igipande cisima n'umusenyi. Kirimwo intebe z'abanyeshure babiri babiri gifise idirisha rikozwe nimbaho kuruhome rw'imbere hariho urubaho rusize irangi ryiraburabura rucafyeko ibikoresho mfasha nyigisho.

Mu kibuga kitagira ivyatsi hariho abana b'abanyeshuri bambaye umwambaro ubaranga bafise udusaho turimwo ibikoresho vyabo vyo kw'ishuri hashinzemwo icuma kiriko i darapo y'uburundi hariho ivyuma bishinze aho abana bakinirako.

Mu cumba c'isomero ry'ishure ritoyi, ryubatse n'amatafari ahiye akaziye n'isima n'umusenyi, hafise inkingi zisize irangi ryera, hariyo ikibaho c'irabura canditseko n'ingwa yera.

Mucumba c'isomero, ku ruhome rw'imbere hari ikibaho cirabura giciyeko imirongo ikikama yera, handitsemwo indome ni ninini hari umuvyeyi ariko yiga gusoma n'ukwandika, ahetse umwana n'insimbizo yambaye ishati yera n'igitambara mu mutwi.

Mu cumba c'isomero gisize isima, umuntu afise akabwete karimwo ingwa z'amabara menshi harimwo izera, izisa n'ubururu, izitukura nizisa n'umuhondo.

Mucumba c'isomero c'ubatse n' amatafari gitey' igipande bisiz' irangi ry umuhondo hariy 'imeza n'intebe, hariyo n'imitaka ibiri itukura, hariy' akabati gashingur' ibitabo.

Mw'isomero ryubatse n'amatafari, riteyemwo ibipande, rigasiga n'irangi ry'umuhondo. Hariyo urubaho rusize irangi ryirabura, rwanditseko. Urwo rubaho rwandikwako na mwigisha canke abanyeshure abibahaye uburenganzira.

Haruguru y'ibarabara, hari abana bahagaze iruhande y'ibiti biri munsi y'ikigega c'amazi; haruguru yaco hari inyubako zitandukanye zubatse n'amatafari, zisakaje n'amabati ari mu mabara atukura n'ayera.

Mw'isomero hariyo abanyeshure bambaye umwambaro ubaranga bicaye muntebe zabatatubatatu. Hariho abamanitse ibipapuro; abigisha babo babiri bahagaze imbere. K'uruhome hariho ikibaho gisize irangi ryirabura.

Mu kibuga hariho abana bariko baregereza ku mashuri. Abana bambaye imyambaro yabo ibaranga. Bafise amashakoshi arimwo ibikoresho vyabo. Amashuri yabo yubatse n'amatafari, asakaje n'amabati asanzwe.

Mucumba c’ububiko bw’ibikoresho cubatse n’amatafari ateye igipande gisize irangi ryera hamwo ububati bufise ububiko bwinshi bw’ibitabo harimwo imeza n’intebe zisize irangi ry’umuhondo, imeza zifise amaguru y’ivyuma.

Icumba cubatse amatafari ahiye kigaziye nisima numusenyi gifise umuryango wicuma ufise ibiyo usize irangi ryera

Akayira kubatse n'isima n'umusenyi n'amabuye isakariro ritezwe n'ivyuma bisize irange ry' ubururu isakariro rirabarase n'imbaho hejuru hari amabati asanzwe.

Mw'isomero risize amarangi abiri iritukura n' iryera, harimwo intebe zipanze Ku mirongo. Izo nyene zikozwe mu vyuma n' imbaho. Ivyuma bisize irangi ry' ubururu.

Icumba c'isomero cubatse mu matafari ahiye gikaziye n'isima n'umusenyi. Inkingi zaco zisize irangi ryera. hariyo urubaho rwirabura ruriko icigwa c'indome.

Mu cumba c'isomero cubatswe n'amatafari ahiye, akaziye n'isima n'umusenyi, gifise idirisha rikozwe mu vyuma n'ibiyo. Harimwo intebe zitonze ku murongo, zikozwe mu mbaho. Hasi haranoye n'isima.

Ishuri rifise ubwugamo imbere buseguwe n'ivyuma bisakaje n'amabati asanzwe. Bisize irangi ry'umuhondo hasi, hejuru hakaba irangi ritukura. Rifise urugo rw'ivyumabisize irangi ritukura. ,

Icumba gisizirangi ryera harimwo akabati k'ibiyo gasizirangi ritukura hejuru ku kabati hari ko ibikombe vy'amarushanwa bitandatu.

imbere y'ikibuga hari inyubako y'urugo rw'amatafari ahiye rukaziye n'isima n'umusenyi mu rugo hariyo inyubako z'inzu nyinshi hariyo n'ibiti bibiri birebire imbere y'urugo hahagaze imodoka.

Mu cumba gisize irangi ryera hariyo imeza zitatu ziriko ibitambara bitatu bitandukanye amabara kimwe kiratukura ikindi gisa n'umuhondo ikindi gisa n'ubururu hariko intebe zo kwicarako.

imbere y'ishuri abanyeshuri bagize umuzingi bambaye impuzu zibaranga hagati yabo hari icuma kihashinze kiriko idarapo ry'Uburundi inyuma yabo hariho umuntu w'umugabo ariko arafata amasanamu

Inzu ndende ifise imiryango yuguruye ifusi bwugamo imbere bushigikiwe n'inkingi z'amatafari zisize irangi ry'umuhondo hasi ritukura, mu kibanza c'amadirisha barahasize udutoboro twinshi twinjiza umuyaga imbere yayo hahagaze imiduka.

Amashure y ubatse n' amatafar'ahiye akaziye hagati na hagat'isima n umusenyi, afise imiryango n' amadirisha bikoze mu vyuma bifis'ibiyo, imbere yayo har' uduti duteye k 'umurongo.

Mu cumba c'isomero cubakitse mu matafari akaziye n'isima n'umusenyi hariyo ku ruhome ikibaho cirabura canditseko icigwa c'indome cizwe kw'itariki zitatu z'ukwakane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu.

Inyubako ndende yubatse n'amatafari ahiye, isize irangi ryera n'iritukura. Nta madirisha ifise, ifise utunogo tujana umuyaga indani, imbere yayo hari imodoka zibiri n'umuntu ahahagaze.

Haruguru y'ibarabara hari ikigega c'amazi gikurikirwa n'ishuri rifise imiryango myinshi. Risakajwe amabati asanzwe. Ryubatswe n'amatafari ahiye, rikaziye n'isima n'umusenyi.

Ishure ryubatse mu matafari akaziye n'isima n'umusenyi, rifise amadirisha akoze mu vyuma ,asize irangi ry'umuhondo, imbere yaryo hari abanyeshuri bambaye impuzu zisa n'abarimu babo.

Imbere y’ishure ryubatswe n’amatafari ya kijambere akaziye n’isima n’umusenyi, rifise umuryango ufatanye n’idirisha, ukozwe mw'ibati n'ivyuma, idirisha rifise ibiyo. Hari ikinogo gishikiramwo umwanda gifundikijwe n’isima.

Inyubakwa yubatse mumatafari akaziye n' isima . Igeretse rimwe ,ifise inkingi zubatse n'ivyuma n' isima n' umusenyi. Imiryango niy' ivyuma n' amadirisha ,bisizwe irangi itukura .

Imbere y’ishure ryubatse n’amatafari ahiye akaziye n’isima n’umusenyi, afise imiryango ikozwe muvyuma asize irangi ryera ryugaye n’amadirisha. Hari ubwugamo bufise ingazi abanyeshure bacamwo bagiye mw’ishure.

Inzu yubakishije amatafari ya kijambere, isakariro ryayo rifashwe n'ivyuma, inkingi zayo zubatswe mw' isima n'umusenyi n'ivyuma, imiryango irafatanye n'amadirisha ,imbere yayo hariho ikibanza gishikiramwo ubucafu.

Ikigo c'ishure cubakishij' amatafar' ahiye rikaziye n'isima n'umusenyi, rifis' amadirisha n' imiryango y'ivyuma bisiz' irangi ry' icatsi kibisi, hanze har'abanyeshure bambay' umwambar' ubaranga bahagaz' imbere y' ishur' ubonako barindiriy' amasah' agere ngo binjire mw' ishure, imbere har'ikibuga c' ivu kandi harikwak' akazuba kenshi.

Kurwinjiriro rw' ishuri umuryango uruguruye, har'abantu baje gutora abana babatwaye babafashe amaboko, kuruhande rwo hepfo haranditse ibirango, imbere har' imodok' ije gutor' abanyeshure.

Mu rugo rugizwe n'ibiti, hariyo ishuri ryubatse n'amatafari ahiye akaziye n'isima n'umusenyi. Ayo mashuri afise imiryango yubatswe mu vyuma n'ibati. Amadirisha yayo yubatswe mu vyuma, afise inkingi zisize irangi ryera.

Isomero ry'ibitabo ryubaswe n'amatafara ahiye ateye igipande risize irangi harimwo ububati bufise ububiko bwinshi hariyo imeza n'intebe zisize irangi ry'umuhondo zikoze mu vyuma no mu mbaho.

Mucumba c'isomero yubatswe n'amatafare ya kija mbere, ku ruhome rw'imbere hari urubaho rusize irangi iryirabura rwandikwako n’amwigisha, isomero rifise inkingi zisize iranga iryera harimwo inte zikozwemwo ivyuma n'imbaho.

Mu cumba c' isomero, cubatse n'amatafari ahiye akaziye n' isima n' umusenyi , Ku ruhome hariho ikibaho cirabura canditseko ikibazo c' ururimi rw'igifaransa . Ikibazo cambere ni insomerwa.

Inzu ya matafari ahiye ikaziye n'isima n'umusenyi ifise inkingi zisize irangi ryera ifise imiryango y'ivyuma n'amadirisha y'ivyuma imbere yaho hariho ivyatsi.

Ishuri rifise umushinge w'amabuye ukaziye n'isima n'umusenyi ryubakishije amatafari akaziye n'isima n'umusenyi amadirisha ni ivyuma n'ibiyo.

Mw'isomero ryubatse n'amatafari ahiye, rikaziye n'isima n'umusenyi, risize irangi ry'umuhondo. Harimwo intebe y'abanyeshure, batatu batatu. Hasi hasize irangi ritukura.

Mw'isomero ryubatse n'isima n'umusenyi, kuruhome hariho ikibaho gisize irangi ry'irabura rwandikwako n'ingwa hariko imyimenyerezo y'ibiharuro vyo guteranya. imyimenyerezo imwe irakosoye iyindi ntikosoye.

Mu kibuga hari imodoka yirabura hari umuntu, ariko ayarayugurura agomba kuyinjira inyuma yiwe hari ibiti bibiri bishinze biriko amadarapabiri harimwo n'iryo uburundi hepfu y'iyo modoka hari zindi modoka zibiri bahishije musi y'ibi ti.

Imbere y' amashure ageretse rimwe asakajwe amabati asanzwe afise inkingi zisize irangi ry' ubururu hari ibiti musi y' ivyo biti hari amashure ashaje asakaje amabati yirabura.

Hino yishure hari umwana wambaye umupira wera nagapira gatukura imbere yishure hari uduti duteye kumurongo ishure yubatse mu matafari ahiye akaziye nosima numusenyi inkingi zosize irangi ryera amabati asize irangi ryubururu

Mw’isomero hariy’abanyeshure bambaye umwambaro w’ishuri bicaye kuntebe bariko barakurikira icigwa. Umwigisha wabo n’umukobwa w’imishatsi myinshi. Imbere har’ikibaho gisize irangi ryirabura.

Inyuma y'urugo rw'ishure rwubatswe n'amatafari ahiye akaziye n'isima n'umusenyi, hari umuserege utwara amazi y'imvura. Hari ikirango c'ishuri canditse mu ndome zitukura. Mu rugo hari ibiti biteye ku murongo birebire.

Ku cumba c'isomero cubatse n'amatafari ahiye gikaziye n'isima n'umusenyi. Ku ruhome rw'imbere, harikw'ikibaho gisize irangi ryirabura. Kiriko ikirangamwanya cerekana ivyo bazokwiga ku musi ku musi.

Kuruhome gw' indani mwishure hari ikibaho gisize irangi ryirabura c' umwigisha, handitseko indangagihe y' ibibazo bazokora, uruhome rugizwe n' amatafari akaziye n' isima n' umusenyi.

Imbere y'ishure ryubatse n'amatafari, riteye igipande c'isima n'umusenyi, risize irangi ryera, rifise ubwugamo bushigikiwe n'ivyuma bifise irangi ry'ubururu, hateye ubuti butandukanye k'umurongo, imbere yubwo buti hari ivyatsi bidaharuye.

Aho bakirirra abantu, ni uruhome rw'amatafari rukaziye n'isima n'umusenyi. Hari idirisha ry'ibiyo, hejuru hari urugori rw'amacumu, hejuru hakaba ikirango c'ishure.

Kurw'injiriro rw'ishuri, hari uruhome rwubakishije amatafari akaziye n'isima n'umusenyi. Idirisha bakirirako abantu, ni iry'icuma, rifise ibiyo. Hejuru y'uruhome hri urugori rw'amacumu. Hejuru y'iryo dirisha haca haza ikirango c'iryo shuri.

Mu kibuga c'ishuri hari igiti gisagaraye gifise imizi myinshi, hirya yaco hashinze idarapo, imbere y'ishuri hahagaze imodoka ntoyi, ishure rifise ubwugamo bwubakiye n'inkingi ry'amatafari.

Mu kibuga kitagira ivyatsi, hashinzeyo icuma kiriko idarapo ry'uburundi. Hirya hariyo ishuri ryubatse n'amatafari ahiye. Rifise inkingi zisize irangi ryera. Risakaje amabati asanzwe.

Mucumba c' ububiko cubatswe n' amatafari hakaziye hagati n' isima n ' umusenyi hariy' ububati bubiri bunini bunini, bufis' ububiko bwinshi akabati kamwe gakozwe mu vyuma akandi kari mumbaho, ibitabo bibitswemwo bimwe birahagaz' ibindi biraryamye.

Hagati y'imkome zibiri haranoye n'isima. Hari imiryango itatu ifise irangi ry'ubururu ikoze mu vyuma. Imkome zisize irangi ryera, ku ruhome rumwe hariho ikibaho kigenewe amatangazo.

Imbere y'inyubako yubatse n'amatafari ahiye isize irangi ryumuhondo ifise amadirisha y'icuma n'ubwugamo bushokera kucuma hari igiti kiri muvyatsi hagati n'impene iriko irarisha.

Icumba c'ubushinguro cubatswe kijambere, harimwo akabati gafise ubwumba batandatu. Ubwo bwumba busize irangi ritukura, k'uruhome rwo hepfo, hari udutoboro tuzana umuyaga hakaba hasize irangi ry'ubururu.

Imbere y’amashuri, yubatse mumatafari akaziye n’isima n’umusenyi ,afise inkingi zisize irangi ryera. Asakaje amabati asanzwe. Hateye uduti turi kumurongo dutandukanye.

Ikibuga giharuye kitagirako ivyatsi, hirya yaco hari ishuri rifise inkingi zisize irangi ryera, ryubatse n'amatafari ahiye risakaje n'amabati asanzwe, inyuma yaryo hari ibiti.

Ishuri ryubatse n'amatafari, riteye igipande; risize irangi ryera; rifise imiryango itukura, ishure rimwe imiryango n'amadirisha biruguruye; rifise ubwugamo bushigikiwe n'ivyuma bisize irangi ry'ubururu.

Ishuri rifise ubwugamo imbere, bushigikiwe n'inkingi zubatswe n'amatafari. Imbere y'ubwugamo, hari umufurege utwar'amazi. Har'ibiti biteye ku mirongo. Musi har'ikibuga kitagira ivyatsi giharuye. Hepfo y'ikibuga, har'aramazu yubatse y'amatafari afise amasakazo vyirabura.

Mukayira kamaguru kubakiye numusenyi namabuye nivyuma hasakaje amabati asanzwe asakariye kuvyuma harimwo abantu babiri musi yakayira harimwo umuserege utwara amazi yimvura

Abana bambaye umwambaro w'ishure, babiri bicaye aho barunze umusenyi, uwundi arahagaze. Inyua yabo hari igiti, hirya hari inyubako isakaje amabati asanzwe.

Ku ruhome rwo mw'isomero rusize irangi ry'umuhondo hari ikibaho gisize irangi ryirabura canditseko ikibazo c'ikorana buhanga ijambo ry'umutwe riciyeko umurongo musi.

Ubwugamo bw' imiduga bunoye bugabuye n' imirongo yera busize amarangi abiri imbere yaho bufise inkingi zubatse muvyuma n' isima n' umusenyi.

Mu kibuga hagati hari ibiti bishinze bibiri harimwo kimwe kiriko idarapo ry'uburundi. Hirya hari ibiti biteye gushika kuruhande rwo haruguru bitonze umurongo. Muri ivyo biti, hariho imodoka zihatonze. Kuruhande rwo haruguru, hari inzu yubatse igeretse kabiri. Ifise ubwugamo bwubakishije ivyuma bisize irangi ry'ubururu.

Amazu abiri agaburwa n'ibarabara hagati, imwe yo hepfo isakajwe amabati asanzwe yera, iyindi yo haruguru isakaje amabati yirabura, kuyo hepfo hariho umuntu yegamiye k'uruhome, ifise urugo rwubatse n'amatafari.

Hirya y'ikibuga giharuye hariyo ishuri, ryubatse mumatafari ahiye akaziye n'isima n'umusenyi. Afise imiryango y'icuma n'amadirisha. Imbere yaryo hateye uduti.

Mu ikibuga, hari imiduga mitomito ihahagaze n'abana bambaye imyambaro ibaranga, bafise amasakoshi arimwo ibikoresho vyabi. Haruguru har'ishure rigeretse kabiri rifise inkingi zera zisakaje amabati asanzwe.

Hagati y'amashuri abiri rimwe rifise ibisakazo vyirabura irindi rifise amabati asanzwe hari abanyeshuri bahagaze hagati na hagati imbere y'ishuri ryo haruguru hari uduti duteye ku murongo haruguru yaryo hari ho a bana bahagae aze harimwo umwe yegamiye ku nkingi.

Imbere y'ishuri, rigeretse kabiri ryubatse n'amatafari ahiye akaziye n'isima n'umusenyi rifise ubwugamo bushigikiwe n'ivyuma, bisize irangi risa n'ubururu hari iyi modoka zihagaze mu biti musi yazo hari ivyuma bibiri bishinze harimwo kimwe kiriko idarapo ry'uburundi.

Mu kibuga hahagaze imodoka itwara abanyeshuri. Imbere yayo hari ishuri rigeretse kabiri. Rifise amadirisha y'ivyuma. Inkingi zaryo zisize irangi ryera.

Mu kibuga giteyemwo ivyuma bibiri kimwe kiriko idarapo ry'uburundi haruguru yaho hari inyubakwa igeretse kabiri inkingi zayo zisize iranga iryera hepfu yayo hari inyubakwa ishaje ifise ibisakazo vyirabura.

Mu kibuga kitagira ivyatsi, hashinze icuma kiriko idarapo y'uburundi. Hirya hari igiti gikikujwe n'inyubakwa ziri inyuma yaco. Hepfo hari inzu yubatse n'amatafari, ifise inkingi zisize irangi ryera, ifise ibisakariro vy'amabati asanzwe.

Imbere y'amashure, hariho abanyeshure bahahagaze abandi bicaye, harimwo abambaye umwambaro w'ishure n'abandi bambaye izindi mpuzu, ayo mashure yubatse mu matafari, afise inkingi zisize irangi ryera.

Ishuri rigerekeranije ryubatse mu matafari rifise inkingi z'amatafari, imbere yaho hari ikibuga kirimwo abanyeshuri bambaye impuzu zisa bafise n'amashakoshi arimwo ibikoresho vyabo.

Iruhande y'ishuri ryubatswe n'amatafari rikaziye n'isima n'umusenyi, har'abanyeshuri bamabaye umwamabaro w'ishuri bafise n'amasakoshi arimwo ibikoresho vyabo, iruhande yabo hariho utwatsi tuhameze.

Imbere y'ishuri ryubatse n'amatafari ya kijambere, rifise imiryango n'amadirisha y'ivyuma, risakaje amabati asa n'ubururu, Hari ivyuma bibiri bihashinze vyubakiye n'isima biriko amadarapo.

Uruhome rw'isomero hagati nahagati k'urwo ruhome basize irangi ryirabura arico kibaho c'umwigisha, kugir'uduge kukibaho c'umwigisha uraduga ingazi imwe , ukahasanga imeza y'umwigisha akoresha.

Inyubakwa yubatswe n'amatafari itey igipande c'isima n'umusenyi, isize amabara abiri hasi iry'ubururu hejuru iryera, isakaje amabati ashaje asanzwe, hirya har'ibiti binini binini.

Ku kibuga c'ishure hari ivyuma bibiri bishinze, kimwe kiriko idarapo ry'u Burundi, haruguru yavyo hari imodoka zitonze mu biti biri imbere y'ishure, ryubatse mu matafari ahiye akaziye n'isima n'umusenyi, afise inkingi zisize irangi ryera.

Haruguru y 'ikibuga harih' inyubako isakaj' amati yirabura, isiz' irangi ryera ifis' amadirisha n' imiryango. Haruguru yayo, harih' inyubak'isakaj' amabati mashash' imbere yazo harih' uduti dutey' umurongo.

Imbere y'ishuri rifise ubwugamo ryubatse n'amatafari ahiye akaziye n'isima n'umusenyi. Rifise imiryango n'amadirisha bikoze mu vyuma bisize irangi ry'icatsi kibisi.

Imbere y’ishure hari uruzitiro rugizwe n’ivyuma bisize irangi ry’ubururu. Hari igiti gisagaraye hejuru. Hepfo hari amashure afise isakaro rishaje. Imbere y’iryo shure hari umuserege utwara amazi y’imvura.

Haruguru y'ikibuga kitagirako ivyatsi hari ishure ryubatse n'amatafari ahiye rikaziye n'isima n'umusenyi. Inkingi zaryo hasi zisize irangi ry'irabura hejuru irangi ryera. Rifise amadirisha n'imiryango y'icuma bisize irangi ryera. Hagati y'ikibuga n'ishure hari umuserege utwara amazi y'imvura.

Mucumba c’ubuyobozi harimwo intebe , harimwo n’akabati kabika ibitabo. Ico cumba gisize irangi ryera. Gisakajwe ivyuma biriko amabati asanzwe.

Mu kibuga hari icuma gishinze kiriko idarapo ry'uburundi. Hirya yaco hari igiti gisagaraye. Hepfo yaco hari amashuri asakaje amabati afise ubwugamo imbere. Hirya yayo hari inzu isize irangi ryera.

Inyuma y'inyubako y'amatafari ahiye akaziye hamwe n'isima n'umusenyi afise inkingi zera asakajwe amabati asa n'ubururu. Har'ikibuga c'umupira w'amaboko n'umwana yambaye umwambaro umuranga ahetse ishakoshi irimwo ibikoresho vyiwe.

Mwibarabara musi y'ishuri hari imiduga itonze ku murongo, ishuri rikikijwe n'urugo rwubatswe n'amatafari hariho n'uduti duteye tugiye ku murongo, imbere y'ishuri hari igiti c'i drapo ry'uburundi, ishuri ryubatswe n'amatafari ahiye imiryango ni yivyuma n'amadirisha nay'ivyuma.

Iruhande y'urugo gw'ishuri har'abana bambaye umwambaro w'ishuri; hari nuwundi yambaye ipantaro yera n'ishakoshi itukura arikwagenda kw'ishuri. Imbere y'ishuri har'umugabo yambaye n'umupira w'ubururu. Hari uduti duteye kumurongo imbere y'ishuri.

Ishuri ryubatse mumatafari ,rigeretse rimwe. Rifise akayira kategekeranijwe abafise ingwara y’ubumuga , gakingiwe n’ivyuma bisize irangi ry’ubururu . Amashuri afise imiryango n’amadirisha arikw’ibiyo asize irangi ry’ubururu.

Hirya y'ivyatsi hari inyubako y'amabuye, hakaziye n'isima n'amatafari. Hasakaye mugongo tento n'amabati asanzwe.

Imbere y'amashure hari utuyira tugabuye n'uduti dutonze k'umurongo, murutwo tuyira hasutseyo utubuye duto duto hagati hariho igiti gisagaraye hejuru, amashure yubatswe n'amatafari, afise n'imiryango y'ivyuma asize amabara y'ubururu.

Kuruhome rw' isomero rw ubatswe n amatafari, ritey' igipande c'isima n' umusenyi, hariko ikibaho gisiz' irangi ryirabura kirik' ibibazo vy'abanyeshure, hejuru yico kibaho har 'udupapuro tumaditseho twanditsek' indome.

Mu kibuga kirimwo amadarapo abiri harimwo idarapo ry’Uburundi. Hahagaze imodoka yirabura. Inyuma yayo hari inyubako nyinshi, hakaba n’igiti gisagaraye musi yaco hariyo izindi imodoka zera.

Haruguru y' ikibuga hari inyubako ishaje, imbere yayo hari ibiti biteye biri ku murongo isize irangi ryera ifise ibisakazo vyirabura ifise amadirisha n' imiryango.

Urwinjiriro rw'urugo rw'ishure rw'ubatswe n'amabuye akaziye n'isima n'umusenyi, rufise umuryango w'ivyuma wuguruye, ushitseyo ubona amashure yubatse mu matafari afise amarangi yera.

Isomero ryubatse mu matafari ahiye akaziya nisima n'umusenyi ririmwo ikibaho cirabura rifise amadirisha y'ivyuma intebe zirashinze biboneka yuko bahejeje kuhagirira amasuku intebe zose zikoze mu mbaho.

Ishure ririmwo intebe zabanyeshure bicara batatu batatu rifise amadirisha yivyuma ariko ibiyo umuryango waryo uruguruye rirafise ikibaho cirabura umwigisha yandikako

Hirya y'ikibuga hari ishure ryubatse mu matafari rikazuye n'isima n'umusenyi , inkingi zaryo zisize irangi ryera, isakajwe amabati asanzwe, imbere yaryo hari uduti duteye ku murongo, hari umugabo yambaye inkofero n'umupira w'ubururu.

Hirya y'ikibuga c'umupira w'amaboko, hari ishuri rigeretse kabiri. Cubakishije amatafari ahiye, agakazira n'isima n'umusenyi. Afise amadirisha y'ivyuma. Haruguru yayo hariho imodoka zihahagaze.

Haruguru y'urwinjiriro rukuru rw'ishure, hari inyubako yubatse mu matafari ahiye akaziye n'isima n'umusenyi, hafise idirisha ry'ivyuma bisize irangi ry'ubururu, hejuru hari ikirango c'ishure, hariho abana bahagaze imbere yayo babiri.

Kuruhome rusa n'umuhondo, rushushanijeko ikibaho co kwigirako c'abanyeshuri, hariko ibazo bariko barakora, amajambo y'umutwe yose ukwar'abiri aciye musi akarongo, ibibazo vyose uko ari bine kimwe cose gifise urutonde rwaco.

Inzu ndende y'amadirisha meshi ifise ubwugamo bugizwe n'inkingi zama tafari ifatanye n'inzu igeretse mu mbavu hari igiti n'iyindi nzu ifise ibisakazo vyirabura ifise inkingi zikoze muma tafari.

Abanyeshure bambaye impuzu zisa, bicaye ku ntebe rusangi, bariko barakurikira ivyo umwarimu ariko abigisha, yandika ku kibaho cirabura kiri imbere ku ruhome rw'iryo somero.

Isomero ryubakishije amatafari ahiye, hateye igipande risize irangi ry' umuhondo ifise amadirisha yivyuma, arik' ibiyo harimw' intebe zikozwe mu vyuma n' imbaho.

Kungazi z'amashure zikingiye n'ivyuma vy'umutuku, amashuri yubatswe n'amatafari ahiye akaziye n'isima n'umusenyi ,afise inkingi zisize irangi ry'umuhondo.

Mw'ishuri ryubatse n'amatafari ahiye riteye igipande gisize irangi ry'umuhono harimwo n'amatara rifise amadirisha y'ivyuma yuguruye harimwo intebe z'abanyeshuri hasi hari isima.

Ikibuga gikikijwe n'amazu yubatswe n'amatafari ahiye asakaye n'amabati asanzwe harimwo ibiti birebire hariho n'umuserege utwara amazi y'imvura zifise inkie ingi z'amatafari ahiye na zo nyene zikaziye n'umusenyi n'isima.

ishure ryubatse n'amatafari akaziye n'isima n'umusenyi, rifise inkingi zisize irangi ryera, ubwegamo bushigikiwe n'inkingi zigizwe n'amatafari, hasi mu bwugamo hari isima.

Isomero ryubatswe n'amatafari ahiye, imbere hari intebe ,rifise amadirisha y'ivyuma, asizwe irangi ryera ,inkingi zisizwe irangi ry'ubururu ,zibiri rifise numuvo utwara amazi y'imvura imbere yaryo.

Mw'ishuri ryubaswe n'amatafari ahiye akaziye n'isima n'umusenyi ku ruhome rw'imbere mw'ishuri hariyo urubaho rusize irangi ryirabura amashuri afise inkingi zisize irangi ryera harimwo intebe zikoze mu mbaho umuryango ntiwugaye.

Imbere y'ikibuga hari inyubako igeretse kabiri, ifise imiryango y'ivyuma n'amadirisha biriko ibiyo, abana batonze imbere y'amashuri bambaye umwambaro ubaranga.

Mucumba c' isomero harimwo abanyeshuri bicaye ku ntebe imbere hariho umwigisha yambaye impuzu yera abanyeshure bariko barakurikira icigwa ariko araba hariyo umwana umwe w' umuzungukazi ariko aranwa amazi.

Mukibuga imbere y' amashure yubatse n'amatafari akaziye hagati na hagati n' isima n' umusenyi ageretse rimwe afise ikingi zisize irangi ryera hari igiti c idarapo hariko idarapo ry' uburundi n' igiti kirekire giteye hariyo umwana afise agasaho kiwe kwizosi karimwo ibikoresho vyiwe .

Hirya y’ikibuga hari igiti kinini gisagaraye, munsi yaco hari inyubako isakaje amabati y’ubururu, haruguru yaco hariho inyubako ndende hirya yayo hariho igiti c’ikigazi.

Inyuma y'ishuri ryubatse n'amatafarahiye akaziye n'isima n'umusenyi afise amadirisha akoze mu vyuma asize iranga ryera n'inkingi zayo risakaye n'amabati asanzwe hari ivyatsi vyinshi bimeze.

Icumba c'isomero cubatswe mu matafar'ahiy' akaziye n isima n umusenyi hagati na hagati, uruhome rurik' ikibaho gisiz' irangi ryirabura , ibubamfu bwaho haciy' umurongo handits' itariki n'ukwezi n' umwaka.

Imbere y'ishuri ryubatse n'amatafari risakaye n'amabati asanzwe rifise amadirisha n'umuryango. Hari ibiti. Muri ivyo biti, hariyo icuma gishinze kiriko idarapo ry'uburundi.

Mu kibuga hari icuma gishinze kiriko idarapo ry'u Burundi, haruguru yaco hari inyubako y'amashure yubatse mu matafari ahiye akaziye n'isima n'umusenyi, afise inkingi z'amatafari zisize irangi ryera, imbere yayo hariho uduti duteye k'umurongo, hariho n'umuntu yambaye impuzu zera ahagaze.

Imbere y’ishure ryubatswe n’amatafari akatiye hagati na hagati n’isima n’umusenyi, ifise inkingi zishize irangi ryera. Ubwugamo bufise inkingi z'amatafari. Imbere yaho hari umuserege wubakiye ucamwo amazi y’imvura n’igiti kire kire gihagaze kihateye.

Mu kibuga hari igiti gisagaraye hejuru gifise imizi isanzaraye hasi hepfo yaco hari ishuri rifise inkingi zifashe ubwugamo zubatse mu matafari zisize irangi ryera.

Musi yikibuga hari inzu yubatswe namatafari ahiye zifise inkingi zisize irangi ryera ifise ibisakazo vyirabura musi yaho hateye ibiti binini

Mu bwugamo, imbere y'ishure ryubatse n'amatafari ahiye, rifise inkingi zisize irangi ryera, amadirisha n'imiryango bisize irangi ritukura kandi bikozwe mu vyuma. Hari umuntu ariko aragenda yambaye ishati itukura.

Hagati y’amashur’abiri hacamwo ibarabara. Imbere y’ishuri ryo haruguru har’uduti duteye kumurongo harimwo n’igiti kirekire. Amashure yubatse mumatafari ahiye akaziye n’isima n’umusenyi. Iryo shure ryo haruguru rifise inkingi zisize irangi ryera.

Kugazi z'ishure zikingiye n'ivyuma bisize irangi ryera, har'abana bafise udusaho twabo turimwo ibikoresho bariko baramanuka ,amashure yubatse n'amatafari ahiye akaziye n'isima n'umusenyi.

Inyuma y'ishure ryubatswe n'amatafari, rikaziye n'isima n'umusenyi, hari ikigundu c'amateke. Hari n'ivyatsi biri iruhande n'inkengeri imanitse hejuru. Hirya hari imiduga ihagaze musi y'igiti.

Mucumba cisomero ryubatswe n'amatafari ahiye akaziye n'isima numusenyi hariyo ikibaho gisize irangi ryirabura kiriko ikirangamisi imisi zitandatu mundwi.

Abana bambaye umwambaro w' ishure bafise n' amasakoshi arimwo ibikoresho vyabo bariko banyura mu tuyira twabigenewe twubatswe n' isima n' amabuye n' umusenyi, dukikijwe n' ivyatsi hirya no hino hariyo n' igiti kinini n' ibiti bito bito.

Mukibuga hahagaze imodoka, hepfo yayo har'inzu igeretse kabiri, yubatse n'amatafari ikaziye n'isima n'umusenyi, ifise inkingi zisize irangi ryera.

Ishure rifise imiryango ine; rifise ubwugamo imbere busakaye; mu kibanza c'amadirisha hari ubutoboro bwinjiza umuyaga; imbere y'ishure ntihaharuye, ivyatsi biriho bike bike. Hirya yaryo hari igiti kininiya

Icumba cubatse mu matafari ateye igipande c'isima n'umusenyi. Harimwo imeza ndende iriko ibikoresho. Gifise amadirisha y'ivyuma afise ibiyo. Gisize isima hasi.

Imbere y'amashuri hariutwira tugabuye n'uduti duteye ku murongo muri utwo twira hashashe utuye dutoduto hari igiti kinini gisagaraye hejuru hariho ishuri rigeretse rimwe rifise n'uwo ubwugama.

Haruguru y'ikibuga hari ishuri rifise ibisakazo vyirabura imbere yaryo hari uduti duteye kumurongo amadirisha n'imiryango yaryo biruguruye bifise ubwugamo bishigikiwe n'ivyuma bihagaze hepfo yaryo har'igiti kininiya.

Inyuma y'ishure ryubatse n'amatafari ahiye, hateye igipande c'isima n'umusenyi, isize irangi ryera. Ifise amadirisha y'icuma. Hasi bisize irangi ritukura. Hari ivyatsi n'ibiti.

Imbere y'ishuri ryubatse rigoretse rimwe, rifise inkingi zisize irangi ry'era, ryubatse mu matafari ahiye akaziye n'isima n'umusenyi. Hari uduti duteye ku murongo, imbere y'uduti hari ikibuga kitagira ko ivyatsi.

Hagati y'inyubako z'amashuri zigeretse rimwe ubatse n'amatafari ahiye zikaziye n'isima n'umusenyi zishakaje amabato asanzwe hari ubwatsi buteye.

Imbere y'ishuri ryubatswe n'amatafari ateyeko igipande c'isima n'umusenyi risize ibara ry'umuhondo afise amadirisha n'imiryango y'icuma afise ubwougamo bwo imbere bushigikiwe n'ivyuma imbere yaryo hari ivyo atsi hagati hari igiti n'impene iriko irarisha.

Ishuri rigeretse rimwe ryubatse n' amatafari, rikaziye n' isima n' umusenyi. Rifise amadirisha n' umiryango y' ivyuma asize irangi ry' ubururu. Asahaye n' amabati asanzwe.

Ku ngazi ziduga mw'isomero zikingiwe n'ivyuma bisize iranga ityera hari abanyeshuri bambaye umwambaro ubaranga bafise amashakoshi arimwe ibikoresho vyabo bariko baramanuka iizaihagaa.

Abanyeshure bambaye impuzu z'ishure zisa bicaye mw'ishure bariko barandika ku ntebe zicagwako n'abana batatu batatu. Imbere hari ikibaho gisize irangi ryirabura.

Imbere y'ishuri ryubatse n'amatafari ahiye rikaziye n'isima n'umusenyi hari ibiti bitatu vy'i darapo kimwe kiriko i darapo rifise amabara atukura n'a yandi yera hariho umugabo yambaye ishati itukura.

Mu cumba c'ishuri ryigisha ivyikoranabuhanga, hari imeza zipanze ziriko mudasobwa zibiri n'ibindi bikoresho bipfutse. Ico cumba gifise idirisha rikoze mu vyuma n'ibiyo.

Uruhande rw'inyuma rw'ishuri rwubatswe n'amatafari ruteye igipande c'isima n'umusenyi rusize irangi ryera ku mushinge hasize irangi ritukura iruhande yaryo hari giti kinini gisagaraye.

Hakurya ya kaburimbo, har’uruhome rurerure ruriko ivyandiko vyinshi biri mu mabara atandukanye, harimwo ibiti bibibiri birebire, harashinze ibiti biri ku murongo biriko itsinga z'amatara, ububamfu bwaho hari giti kinini.

Mu bubiko bw'ibitabo bwubatse n'amatafari ateye igipande c'isima n' musenyi busize iranga ryera harimwo ububati bwagenewe kubika ibitabo hariyo n'imeza n'intebe bufise amadirisha y'ibyuma ariko ibiyo.

Mu kibuga hatonze imodoka z'ubwoko bwose, haruguru yazo harateye ibiti, haruguru y'ivyo biti hari ishuri rigeretse rimwe risakaje amabati asanzwe, ryubatswe n'amatafari akaziye, n'isima, n'umusenyi.

Inyuma y'ikibuga hari ishuri ryubatse n'amatafari rifise inkingi zisize irangi iryera abanyeshuri batonze imbere y'amashuri bambaye imyambaro ibaranga.

Abana bahagaraye imbere y'ishure bambaye umwambaro ubaranga. Bafise amasakoshi arimwo ibikoresho vyabo. Imbere y'ishuri hateye uduti turi ku murongo. Ishuri ryubatse mu matafari ahiye, akaziye n'isima n'umusenyi.

Kurw'injiriro rukuru rw'ishuri ntamuryango uhari. Hari ibiti biteye hepfo no haruguru, inyuma y'urugo rwubatse mumatafari ahiye, akaziye n'isima n'umusenyi. Winjiye indani ubona amazu asize irangi ryera, asakaje amabati atukura.

Uruhome rw'icumba bwubatse mu matafara ahiye akaziye n'umusenyi n'isima. Hariko urubaho rusize irangi ryirabura ruri ko ivyandiko, n'intebe iri ngaho murico cumba.

Mw'isomero, abantu batandukanye baricaye ku ntebe zifise ibitambara bitukura. Iryo somero rifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo. Harimwo umubikira afise igitambara cera n'ikanzu ndende y'amaboko maremare.

Ishure ryubatse gushika kwidirisha n'amabuye. Kuva kw'idirisha gushika hejuru hubatse n'amatafari akaziye n'isima n'umusenyi. Amadirisha nay'ivyuma, imiryango n'ivyuma n'amabati bisize irangi ry'ubururu.

Ishure ryubatse n'amatafari riteye igipande ryanditseko kw’ar’ishuri ry'imyuga ryisumbuye rifise amadirisha y'ivyuma kandi ariko ibiyo rifise n'umuryango w'ibyuma.

Mucumba c'ishuri abanyeshure baricaye. Hariho babiri bahagaze umwe yambaye ibutura n'agapira gatukura, n'uwundi yambaye inpantaro ry'ubururu n'umupira wera. Arifadikije ku ntebe umwe, hariho n'uwundi yicaye imbere ukwiwe.

imbere y'amashuri yubatse n'amatafari akaziye hagati na hagati n'isima n'umusenyi afise imiryango n'amadirisha bisize irangi ry'ubururu bikoze mu vyuma hari ubwugamwo bushigikiwe n'inkingi zigizwe n'ivyuma

Kuruhome rwicumba cisomero rusa numuhondo hari ikibaho cirabura kiriko ibibazo abanyeshuri biga muvyikorana buhanga bariko barakora

Imbere y’amashure yubatse n’amatafari ahiye akaziye n’isima, asakaje ibisakaro vy’irabura, hari urugo rwubatswe n’ivyuma bisize irangi ry’ubururu. Haruguru hari ikibuga.

Imbere y'amashuri hari abanyeshuri bambaye umwambaro ubaranga bafise amashakoshi arimwo ibikoresho vyabo amashuri yubatse n'amatafari ahiye, kandi arakaziye n'isima n'umusenyi.

Ishuri rigeretse riri mu rugo rubatswe n'amatafari akaziye n'isima n'umusenyi inkingi z'iryo shuri zisize irangi ryera amadirisha yaryo yubatswe mu vyuma.

Ishuri, umuryango urugaye. Uruhome rusize irangi ryera. Hariko ikibaho cirabura kigabuyemwo gatatu cumwigisha. Hasi hasize irangi ryirabura, idirisha rirarangaye.

Musi y'ishuri hari imodoka ntonto z'amabara meshi zihahagaze, hariyo umugabo yambaye ikoti n'ipantaro ryera, hariyo n'abanyeshuri bambaye umwambaro w'ishuri. Babiri baricaye.

Abana bambaye impuzu z'ishuri, bicaye mu ntebe hanze bariko barakurikira ico umwigisha wabo ababwira izo ntebe zipanze musi y'ibiti.

Mukayira kava kwishuri hari abanyeshuri bambaye umwambaro w' ishuri umwe yambaye umupira uri hejuru babiri baricaye uwundi arahagaze yambaye amatarubindi ariko aratwenga.

Ku kuibuga c'umupira w'amaboko, cubatse n'isima n'umusenyi, n'amabuye, har'urumunyeshure yambaye umwambaro w'ishure, afise n'isaho kw'izosi irimwo ibikoresho akoresha kw’ishure. Hepfo yaho, har'imodoka zubwoko bwinshi zifise n'amabara atandukanye.

Imbere y’ishure hari ubwugamo bwubatse n’isima bufise inkingi y’amatafari. Hepfo y’ikibuga hari ibiti n’amazu afise ibisakazo vy’irabura. Amazu yubatse mu matafari ahiye.

Abana bari mw'isomero. Bambaye impuzu zisa, uretse umwe yambaye iyisa. Baryamitse hasi ikibaho bariko baca umurongo. Muri iryo somero hariyo ikibaho cirabura kiri ku ruhome.

Mucumba c’isomero ,yubatse n’amatafari ahiye, atey’igipande, risize irangi ryera. K’uruhome hariho igipapuro canditseko indome uruhande rumwe n’urundi ruhande kiriko ibiharuro. Hariyo umugabo yambaye impuzu y’akazi.

Mu cumba c'isomero, hariyo abanyeshuri bicaye ku ntebe zitukura. Bambaye umwambaro ubaranga. Bambaye n'akagozi karikw'ikirango c'umw'umwe mw'izosi. Bariko barakwirikira uwuriko arabigisha.

Mu cumba c'isomero hariyo abanyeshuri bambaye imyambaro yabo yisa ifise umukandara munda, babiri umwe yambaye inkofero isa n'umuhondo uwundi irera, bariko bakorera ku meza ivyo bariko barandika bijanye n'ivyigwa basanze biga.

Icumba c'ubukanishi cubakishije amatafari ahiye, akaziye hagati na hagati n'isima. Hariyo umuntu yambaye umwambaro, ariko arakora icuma giteretse imbere yiwe.

Mu cumba c'isomero hari imeza zibiri zitonze umurongo, kurizo hari ivyuma biteretseko bigishirizako ibijanye n'umuyagankuba, hariyo abanyeshure babiri bambaye impuzu zisa, n'umugabo n'umugore.

Abanyeshuri bambaye umwambaro w'ishuri bazungurutse imeza ikozwe mu vyuma n'imbaho hejuru yayo hari igishushanyo c'inzu igeretse bafise amakaramu bariko barandika, hirya yabo hari igiti.

Mu cumba c'ubushakashatsi, hariyo abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure; harimwo umwana umwe w'umukobwa yambaye umwambaro wisa; bafise ivyuma mu minwe bariko bararaba kandi bariko baratwenga. Inyuma yabo hari abandi bariko bakora ibindi

Abantu baricaye mu cumba c'amasomero, bariko bariga bakoresheje ivyuma korana buhanga, umwigisha wabo ariko araraba muri mudasobwa, harimwo abagore n'abagabo.

Mucumba cisomero hariyo abanyeshure bane batatu babakobwa n'umwe w'umuhungu batatu bambaye impuzu zisa uwundi yambaye izisa imbere yabo hariho icuma bariko barakora.

Mu kibanza gikorwamwo imodoka cubatse n'amatafari gisize n'irangi ryera ifise inkingi ikoze mu vyuma n’isima n'umusenyi, hariyo abantu bambaye umwagambaro ubaranga n'umwe yambaye umwambaro w'isi, hariyo imodoka iyirabura idugije kuvyuma.

Icumba kirimwo abantu bicaye ku ntebe y'umwe umwe, baje mu rubanza. Imbere hari abo baziye mu rubanza. Icumba gisakajwe ivyuma n'amabati asanzwe hejuru.

Mucumba c’inama gisize irangi ryera, hejuru iritukura. Hariyo abantu bicaye kuntebe zikozwe muvyuma, bariko bakurikira Inama. Abo Bantu harimwo abahungu n’abakobwa. Hirya harimwo ababikira babiri.

Mwisomero risize irangi ry' umuhondo kuruhome harimwo abana b' abakobwa n' abahungu bicaye ku ntebe bambaye impuzu z' amabara atandukanye intebe zikozwe muvyuma no mu mbaho.

Mucumba kirimwo abantu bane umwe yicaye batatu barahagaze bose bambaye agafukamunwa bafise ivyuma bifata amashushe bariko bariga

Abanyeshure bambaye impuzu zisa n'ubururu, bafise mudasobwa ziri ku meza, bariko barakurikira umwigisha wabo afise inkoni ariko aberekesha ivyo yanditse ku rubaho.

Mucumba c' isomero ririmw' abantu benshi batandukanye , ab' imbere harimw' abicay' imbere yabo har' imez' irik' amacup' abiri y' amazi, harimw' umubikir' ahagaz' inyuma y' umwana yicaye mu ntebe zabagendan' ubumuga, umubikira yambay' ikanzu ndend' ifis' amaboko maremare n' igitambara mu mutwe cera.

Mu cumba cubatse n'amatafari ahiye giteye n'igipande c'isima n'umusenyi gisize n'irangi, hariyo ivyuma vyo gufata amasanamu. Inyuma hari umugabo ahagaze ariko arafata amasanamu yambaye agafukamunwa.

Abanyeshuri bambaye impuzu zisa, bicaye mw'isomero, bafise ibikoresho vy'ikoranabuhanga imbere yabo. Bariko barakurikirana icigwa, kumeza hariho intsinga nyinshi.

Abanyeshuri bambaye impuzu zisa n'ubururu n'inkofero zisa n'umuhondo. Hariho uwur' iruhande yabo yambaye ishati yisa , afise n'urupapuro muminwe, bubakisha amatafari, bakaziza hagati yayo , isima n'umusenyi.

Mu cumba c’akazi abantu bambaye umwambaro ubaranga, n’inkefero zabo zibaranga. Mu kazi bakora hariho ivyo gucapa nivyo kwandika.

Mu cumba c’isomero ryubatse n’amatafari ahiye, riteye n’igipande gisize irangi ryera, hariyo abanyeshure batatu bicaye ku ntebe bambaye umwambaro w’ishure. Umwe yicaye imbere y’imashini iri ku meza ariko arashona.

Abanyeshuri bimenyereza gukora umuyagankuba barikumwe n'umwarimu wabo, bambaye impuzu z'akazi zisa n'umuhondo, inkofero zabo zimwe ziratukura, izindi zisa n'umuhondo, bariko barakora umuyaga nkuba.

Ku meza mucumba c'isomero hariko ibikoresho bifashisha bariko barabaza, ivyo bikoresho ntanakimwe gisa n'ikindi n'ivyo bifashisha mu kw'iga nogukora uyomwuga.

Mucumba c' ubushakashatsi hariy' abagabo batatu, bambay' impuzu zibaranga, bambay' ibirato vyo kumaboko, umwe yambay' amarori, arafis' ivyum' arik' arakoresh' imbere yiwe.

Mu cumba c'isomero hariyo abanyeshure bariko bariga, bambaye imyambaro isa n'ubururu. Harimwo umuhungu yambaye inkofero n'umukobwa asutse. Imbere yabo hari ivyuma bariko barigirako.

Abana bariko barigira muri mudasobwa ,n' abahungu n'abakobwa harimwo umukobwa yambaye igitambara mu mutwe agomba gutwenga ,hakaba n'uwundi yambaye umupira hejuru wirabura hasi ukera.

Abanyeshuri bo muri kaminuza bicaye mw'ishuri ryabo bambaye umwambaro w'ishuri bari kumwe n'abarimu babo bariko barakurikirana icigwa imbere yabo hari ibikoresho bibafasha kugira ubushakashatsi.

Hagati y'amashure hari imbuga iteye ubwatsi, buciyemwo ubuyira bushashemwo amabuye ariho abanyeshure baca. Amashure ashakaje amabati atukura. Yubatse mumatafari. Afise imiryango yivyuma namadirisha yivyuma.

Mucumba c' isomero hariyo abanyeshure n' umwigisha wabo bafise ibikoresho bibafashe mukwiga ivyuma koranabuhanga bambaye umwambaro ubaranga w' ishure.

Mw'ishure hari abariko bariga ibijanye n'umuyagankuba bafise utwuma bariko barifashisha bambaye impuzu zisa imbere yabo hariho ivyuma bifashisha muri ivyo vyirwa vyabo.

Mucumba c' ishuri gisize irangi ryera hariyo abanyeshuri bicaye ku ntebe baracanze abahungu n' abakobwa imbere yabo hariho umwarimu w' umuzungu arikumwe n' uwundi muhungu bari imbere y' imeza bariko barapima.

Imbere y’ishure ryubatswe n’amatafari ya kijambere akaziye n’isima n’umusenyi , rifise umuryango n’amadirisha y’ivyuma n’ibiyo. Hahagaze abagabo batatu , umwe yambaye umwambaro w’akazi.

Mu cumba c'isomero cubatse n'amatafari giteye igipande gisize n'irangi, gifise amadirisha akoze mu vyuma. Hariyo abana b'abanyeshuri bicaye ku ntebe. Imbere yabo hari imeza ziriko ibitabo bariko barasoma.

Mw'isomero ryubatse n'amatafari riteye n'igipande risize n'irangi, hariyo abanyeshure bicaye ku ntebe imwe imwe. Imbere yabo hariho umwarimu ahagaze ariko arabigisha akoresheje ivyuma vy'ikoranabuhanga.

Mu cumba c'isomero hari abanyeshuri bari ko bakora ivyuma vy'imodoka bambaye impuzu zisa bambaye n'ubufukamunwa inyuma yabo hariho umuntu ahagaze ari ko araba ivyo bariko barakora.

Mwishuri hari abanyeshure bicaye kuntebe , imbere yabo bafise imeza irikw'ibitabo bariko bandikamwo barimwo abahungu n'abakobwa , harimwo abakobwa basutse imishatsi yabo .

Abanyeshuri bicaye mwishuri bariko barakwirikira abana bane bahagaze imbere umwe ariko yerekana ivyanditswe umwarimu wabo wumuzungu wumugabo yicaye hagati yabo

Mu cumba c'isomero gisize irangiryera harimwo abanyeshuri b'abahungu n'aboabakobwa bicaye ku ntebe zikoze mu vyuma no mu mbaho imbere yabo hariho umwarimu ahagaze.

Mucumba c’ubushakashatsi hariyo abanyeshure babiri, bambaye umwambaro wera usa, bambaye n’ibirato vyo mu maboko. Umuhungu ariko araraba muri rugagamisha, iruhande yiwe hari amacupa abiri.

Abantu bari indani mu nzu ishigikiwe n'inkingi zubatswe n'umusenyi n'ivyuma n'isima batonze ku kadirisha umugabo afise ishakoshi, ariko aragenda abahungu n'abakobwa bariha amu.

haruguru y'ibiti hari abana bane bicaye ku ntebe, imbere yabo hari imeza iriko ibitabo, bariko barandika, bambaye umwambaro ubaranga, hepfo yabo hari umugabo yambaye ikoti, inyuma yiwe hariyo imodoka y'irabura.

Abanyeshuri bari mucumba c'ubushakashatsi, bafise imbere yabo igishusho mfashanyigisho, bambaye umwambaro ubaranga n'inkofero bambaye n'ubufukamunwa bose bafise n'ibikoresho bifashisha kwa muganga.

Imbere y'amashure afise ubwugamo bushigikiwe n'ivyuma bisize amabara y'ubururu n'umuhondo, hariho umuserege utwara amazi y'imvura, hari ibiti binini binini biteye k'umurongo.

Abana n'abarezi, bahagaze mw'ishure; imbere yabo hariho imeza iriko amacupa abiri arimwo amazi; harimwo umubikira yambaye igitambara cera n'ikanzu y'amaboko maremare ndende; imbere yiwe hari umwana ku ntebe y'abagendana ubumuga.

Icumba c'isomero cubatse n'amatafari ahiye giteye igipande c'isima n'umusenyi gifise amadirisha y'icuma arikwibiyo hariy'abana bicaye n'umugore ahagaze afise imishatsi myishi arikwaravuga.

Umunyeshure ari mucumba kirimwo icuma gikata ibindi, yambaye impuzu z'ishuri n'inkofero, inyuma yiwe hari intebe, impome zubatswe n'amatafari ahiye kandi zirakaziye n'isima n'umusenyi.

Mw'isomero ryubazwe n'amatafare ateye igipande c'isima n'umusenyi risiza iranga iryera hariyo abanyeshuri bicaye ku ntebe bacanze abahungu n'abakobwa intebe zikozwe mu vyuma n'imbaho imbere hariho umugore ahagaze, ariko ko aravuga.

Abanyeshuri biga mu gisata c'umuyaga nkuba bicaye ku meza bambaye impuzu zisa bafise ibikoresho bariko barapima ibijanye n'umuyaga nkuba.

Abantu bahagaraye hamwe ari benshi imbere yabo hari ho ibimezi ri ko amacupa abiri ya mazi harimwo mu bikira yambaye igitambara mu mutwe nikanzundende y'amaboko maremare imbere yiwe hari umwana yicaye mu ntebe y'abagendano bumuga n'uwundi mwana yambaye impuzu zisa ari ruhande yaho.

Mu cumba c'isomero hari abagabo n'umugore umwe bariko bariga harimwo abirabure n'abazungu hariho umuzungukazi, ariko arigisha abazungu babiri bariko barabana mu maso.

Icumba c'ishuri, kirimwo imashini nini, harimwo abanyeshure bambaye umwambaro w'ishuri, harimwo umuhungu yambaye inkofero n'umukobwa afise ibisuko ku mutwe, bariko barakurikirana ivyigwa.

Mw' isomero hariyo abanyeshuri bicaye ku ntebe y' umwe umwe . Imbere yabo hariho umwigisha afise igitabo ariko arasoma . Abanyeshuri baracanze abahungu n'abakobwa.

Abanyeshuri bo mu gisata c'ubwubatsi bambaye impuzu z'ishuri n'inkofero zabo. Impuzu zisa n'ubururu, inkofero zisa n'umuhondo. Bariko biga ingene bashobora kugira inkingi y'icuma.

Abanyeshuri bari mu cumba co kwigiramwo guteka. Bambaye impuzu zibaranga, n'inkofero n'ubufukamunwa. Bafise imbugita bariko barakata ibitunguru. Bamwe babikatira mu masafuriye abandi bakabikatira mu bindi bikoresho.

Mucumba c'isomero hariyo imashini igizwe n'ibice vyinshi, hariyo abanyeshure bariko barakurikira icirwa, bambaye umwambaro w'ishuri, umwana umwe yambaye amarori.

mu cumba c'umurwayi abaganga batatu bambaye impuzu zisa n'ubufukamunwa bariko baraba umuti batera umurwayi bahagaze hejuru yiwe umurwayi na we araryamye

abanyeshuri bari mw' isomero bicaye ku ntebe imbere yabo hari amameza ariko zamudasobwa n'imigwi ibiri bose kandi bicaye barabana baracanze abahungu n'abakobwa

Mu cumba c'isomero, hariyo abanyeshuri bambaye impuzu zibaranga bicaye ku ntebe hariyo n'abarimu bamwe barahagaze harimwo bambaye udufukamunwa kumeza hari za mudasobwa n'ibindi vyuma bibafasha kwiga.

Mw'isomero ryubatse n'amatafari ahiye rikubise igipande uruhome rw'imbere rusize iranga iryera ririmwo abanyeshuri bicaye ku ntebe imwo imwe imbere hahagaze umwarimu afise igitabo mu minwe, ariko ario igisha.

Mu cumba c'isomero hariyo abanyeshuri batanu bambaye impuzu zisa. Bafise icuma c'imodoka imbere yabo, bariko biga kugikora. Umwe ariko araba uruhande rwo musi.

Umuntu w'inzobe yambaye umupira wirabura urimwo utudomagu dusa n'ubururu. Yicaye ku ntebe. Imbere yiwe, hari imeza iriko ivyuma vy'ikoranabuhanga, ariko arabikoresha.

Abantu babiri, bari mumurima urimw’imyumbati n’amateke ,bariko baragira ubushakashatsi. Bambaye umwambaro ubaranga. N’umuhungu n’umukobwa. Umuhungu yambaye ibirato vy’intoke. Barunamye.